Ikodzero yemwana vega-vega, kuti kana achinge abarwa avaniswe mukana vekuenda kunana dhogodheya. Achiongororwa pamwe chete nekurapwa kuzvirwere zvinobata vana vadoko.

Mvura chiro chakakosha ntaraunda yega-yega. Naizvozvo vantu vanofanira kudzidziswa maererano nekukosha kwemvura, iyo inoshandiswa pakugeza maoko uye kubika zvikhafu.

Kune zvirwere zvatekeshera uye zvanesa pashi reshe zvakaita seCovid 19 naizvozvo vashandi vemuzvibhedhlera vanofanira kuva vakachengetedzeka kuti vasatapurirwa zvirwere.

Kana muntu arwara unokurudzirwa kuti aende kuchibhedlera uko kwaanondo ongororwa chirwere ozopiwa mushonga wekumwa kana kubaiwa jekiseni.

Kune zvirwere zvakanesa maningi zvakaita seCOVID izvo zvinokurudzirwa kuti machiremba ave achipfeka hembe zvinovadzivirira pakubatira zvirwere zvakadaro.

Kuwanikwa kwemvura mundaraunda kunoita kuti vantu vakone kushamba maoko zvinoita kuti vadzivirire zvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira manyoka.

Ikodzero yemuntu weshe kuti apote achiongororwa namadhokotera achibaiwa kana kupiwa mutombo yekuti adzivirire zvirwere.

Mushando wehurumende nevanoidetseredza munyaya dzezveutano, kupota vachienda kumihlangano mikuru inodzidziswa maererano nezvirwere nekurapwa kwazvo.

Kune mihlangano unopota ichitwa pasi reshe payererano nezvirwere zvakasiyana siyana vantu vachionesana pamwe chete nekuchenjedzana pamusoro pezvirwere uye marapirwe azvo.

Ntaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nepekuchera mvura yakawanda uyeyakachena zvinoita kuti vagari vave vakadziviririka kubva kuzvirwere.

Kune mapazi epasi rose anoona nezvevana vadoko achivadzidzisa nezveutano zvinosanganisira kugeza maoko vantu vachinge vabva kuchimbizi.

Ikodzero dza madhokotera ne vanoshanda mu zvibhedhlera kuti vave vaka dziviririka ku budikidzwa neku piwa hembe dzinoita kuti vasa tapurirwa zvirwere.

Varwere kana vachinge vaenda kuzvibhedhlera kune mitombo yakasiyana siyana inoshandiswaa pakurapwa kwezvirwere, mitombo iyi inosanganisira mapirizi majekiseni uye mishonga yekumwaa.

Ikodzero yemadhokodhera nema nesi vanoshanda kuzvibhedhlera, kuti vavewo vakachengetedzeka kuti vasatapurirwa zvirwere .Naizvozvo vanofanira kupiwa hembe dzinovachengetedza.

Matenda ane chekuita nemuganda ava nyore kurapwa mukore uno kubudikidza namachiremba akadzidzira mushando wawo uye mitombo yavako yekubaya kana mapirizi.

Mwanasikana anokurudzirwa kunge akachengetedzwa kuburikidza nekuwanirwa zvikwanisiro zvinoita kuti utano hwavo have wakanaka zvinosanganisira donje

Muntu wega wega, unokurudzirwa kuputa achiyenda kunanachiremba, achiwongororwa nokuda kwezvirwere zvinomuka zvakayita seKhovidi.

Mvura hupenyu naizvozvo nharaunda yega-yega. Inosungirwa kuti ive nemvura yakawanda, uye yakachena zvinoita kuti vagari vave neutano hwakanaka.

Vana mazvikokota munyaya dzezveutano, vanopota vachihlangana vachidzidzisana pamusoro pezvirwee zvinomuka, pamwechete nekudzivirirwa kwazvo.

Mushando wehurumende pamwe chete nemapazi anodetseredza munyaya dzezvehutano kuti vantu vave neruzivo maererano nezvehutano hwekugeza maoko.

Kune mapazi epashireshe anoona nezveutano hwavanthu vane mushando mukuru wekuongorora zvirwere pamwe chete nekudzivirirwa kwazvo.

Mvura upenyu naizvozvo ndaraunda yega yega Inosungirwa kuti ive nemugodhi une mvura yakawanda uye yakachena kuti vagari vadetsereke.

Kune mapazi eHurumende anoshanda maningi usiku nesikati kuona kuti vagari vemunyika vawaniswa mvura yakawanda uye yakachena.

Mvura upenyu naizvozvo ndaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nechibhorani chinoita kuti vantu vawane mvura yakachena.

Vebazi reutano vanokurudzira kuti ntharaunda yega yega iwaniswe mvura yakawanda uye yakachena inoshandiswa pakubika pakushamba uye pakuita mabasa akasiyanasiyana .

Mushando wevabereki pamwete nematicha kuzvikora kudzidzisa vana kukosha kwemvura uye kugeza maoko zvinoita kuti vave vatano.

Vana muzvina fundo vane mushando mukuru, wekunyora mabhuku uye kudzidzisa vantu kuburikidza neruzivo wezvirwere zvakasiyana-siyana.

Ikodzero yemuntu weshe, zvisineyi nekuti unogarekuri kana kuti murombo here, kana mupfumi, kuti awaniswe mukana wokuyenda kuchibhedhlera achirapwa kana achinge arwara.

Kuna mapazi makuru epashireshe akaita se UNICEF anowona kuti kodzero dzevana dzateedzerwa here kubudikidza nokuwaniswa fundo pamwechete nezveutano

Zvikora zvine basa rakakura pamusoro pekudzidziswa kwemabhuku vanodzidzisawo maerirano ngeutano wakanaka kusanganisira kugeza maoko.

Ntaraunda yega-yega inokurudzirwa kuti ive nepekuchera mvura pakanaka uye kuti vagari vawaniswe mvura inoita kuti vashambidzike, vachizvirwira kuzvirwere.

Mushando wehurumende pamwe chete namakwazi anobetseredza munyaya dzezveutano kuona kuti ndaraunda yega yega yawaniswa chibhorani chine mvura yakawanda uye yakachena.

Ikodzero yemuntu weshe majaha kana ndombi kuti vawanisww zvikwanisiro zvinoita kuti vachengeteke muutano hwavo zvinosanganisira donje.

Ikodzero yavashandi vemuzvibhedhlera kuti vave vakachengeteka kubudikidza nekupiwa hembe dzinoita kuti vasatapurirwa zvirwere.

Chibvumirano chepashi reshe kuti muntu weshe awane mukana wekuongororwa maererano nezvehutano pamwechete nekurapwa jana achinge arwara.

Kune mapazi makuru anoona nezveutano hwavantu pashi reshe, vanoita mushando mukuru wokuita tsvakurudzo maererano nezvirwere, uye mitombo inozvirapa.

Mvura upenyu naizvozvo nharaunda yegayega inosungirwa kuva inemvura uye zvikwanisiro zvinoita kuti vawane mvura yakawanda uye yakachena.

Mvura upenyu naizvozvo ntaraunda yega yega inokurudzirwa kuva ine zvikwanisiro zvemvura zvakaita semugodhi kuti vantu vaone mvura yakachena yokushandisa.

Ikodzero yemwana wega wega kuti awaniswe mukana wokurapwa uye kudzivirirwa zvirwere zvinoibata vana vadoko naizvozvo kune mapazi lpasirose anodetseredza mukurapa kwevana.

Mapazi ane chekuita nezvehutano vanopota vachiita mihlangano ine chekuita nekudzidzisana maererano nehutano hwemupfungwa zvinodetsera vagari ventaraunda.

Muntu nekuda kwekuti makore anenge atihambei unokurudzirwa kupota achienda kunana dhokotera kuti aongororwe hutano hwemupfungwa

Munhu achikura pane matambudziko aanosangana nawo anosanganisira utano hwemupfungwa. Naizvozvo vanhu vanokurudzirwa kuti vapote vachiongororwa ngekuda kwedambudziko remupfungwa.

Ntaraunda yegayega inosungirwa kuti ive nechibhedhlera chinoita kuti vagari varumbe kana vasanga nematambudziko akaita sezvirwere kana njodzi.

Hurumende nemabazi anobetseredza vane mishando wakanaka maningi wekuwanisa zvikwanisiro muzvibhedhera zvinosanganisira mibhedha mambure uye machira avarwere.

Vanoshanda muzvibhedhlera nevanenge vashanyira hama dzavo dzinorwara. Vanokurudzirwa kuti vashambe maoko vasati vabuda muchibhedhlera.

Ntaraunda yega-yega inosungirwa kuti ive nechibhehlera chinoita kuti vagari vemo vadetsereke kana vachinge varwara kubudikidza nekuwaniswa mitombo.

Nharaunda yega yega inosungirwa kuva ine chibhehleya chinoita kuti vagari vemo vadetsereke pakuti vanowana kwekurumba kana vachinge varwara.

Nharaunda yega yega inosungurwa kuva ine chibhedhlera chinoita kuti vagari vadetsereke kana vachinge varwara namatenda akasiyana siyana.

Mushando we hurumende pamwe chete na mapazi ano detseredza kuona kuti zvibhedhlera zvawana zvikwanisiro zvinoita kuti vantu kana vachinge vauya kuzo rapwa vawane peku ata pakanaka.

Mushando wehurumende pamwechete nemabazi anoibetseredza kuti vaone kuti zvibhedhlera zvine zvikwanisiro here zvinosanganisira movha dzinotwara antu kana achinge arwara.

Zvibhehlera zvakakosha maningi muntaraunda yega-yega nekuti zvinoita kuti vagari vawane kwekurumba vachindorapwa kana vabatwa namatenda.

Ikodzero yemwana wega-wega kuti achinge abarwa awane kudziviririka kuzvirwere zvinobata vana vadoko. Zvisanganisira mundani, gwirikwiti nemhetamakumbo.

Nzvimbo yega yega inevagari vemo inotenderwa kuva ine chibhedhlera kana chikiriniki chinoita kuti vantu kana varwara vadetsereke.

Mushando wehurumende pamwechete nevanoidetseredza kuona kuti zvibhehlera zvavakwa here nemhando yepamusoro uye kuti muzvibhehlera mune zvikwanisiro zvakakwana here.

Zvikora zvapadera zvinobetsera maningi pakugadzirwa kwemishando yakaita seye kuzvibhedhlera. Yekunorapa varwere kubudikidza neruzivo rwemuchikora.

Zvikora zvefundo yepadera zvadetsera zvakanyanya pakudzidzisa vazhinji maererano namabasa akaita seokurapa uku kunopakurwa njere dzakanyanya.

Kuti uve dhokodheya kana nesi wemandiriri zvinoreva kuti unofanira kuenda kuchikora chepadera ukoo unotora nguwa yakareba uchidzidzira mushando uyu.

Machiremba edu anodzidzira mushando wokurapa kwamakore akawanda. Mukudzidza imomo vanofundiswa kugadzira mitombo vachihlanganisa yamakare-kare neyechizvino-zvino.

Madhokotera namanesi navamwe veshe vanoshanda muzvibhedhlera ,vanopinda nguwa yakareba vachidzidzira mushando uyu ,kuti vadetsere vantu vanorwara.

Mushando wehurumende pamwe chete nemapazi anodetseredza kuona kuti vagari vendaraunda vawana njere neruzivo maererano nehutano hwavo.

Ikodzero yamadokotora namanesi kuti vawaniswe zvikwanisiro zvakaita sehembe dzinoita kuti vadziviririke kuzvi zvirwere zvakashatisa zvakaita Secovid 19 .

Tsvakurudzo Yakakosha zvakanyanya mabazi ega ega Anosanganisira ezveutano kuona kuti pane kubudirira ere kana kudzokera kumashure maererano nezvirwere pamwe chete nekurapwa kwazvo.

Kunavanamazvikokota munyaya dzezvehutano, vakayemera kupa njere neruzizvo mundharawunda mayererano nezvirwere zvakasiyana siyana, uye madzivirirwe azvo.

Kune mihlangano mikuru inopota ichiitwa maererano nekuchenjedzana pamusoro pezvirwere zvanesa pasi reshe uye kuti zvingadzivirirwa seyi.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ave neruzivo pezviirwere zvanesa pasi reshe naizvozvo madhokotera vanowanawo mukana wekudzidziswa navana mazvikokota.

Kune mapazi anechekuita nezveutano, vanoona kuti ntaraunda dzakachena here uye kuti vagari varikuwaniswa zvikwanisiro zvakaita semvura kana kugara pakachena.

Pana vana muzvina fundo vakazvipira kuita mushando mukuru vokuita ongororo dzakadzama. Kubudikidza ngezvikora zvepadera-dera, pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana, uye kudzivirirwa kwazvo.

Chibhedhlera chega-chega chinosungira kuti chive nemovha iyo inoita kuti varwere varumbiswe kubva kumhatso kusvika kuzvibhedhlera.

Muzvibhehlera zvega-zvega munembatso dzinenge dzakachengetwa uye dzichitengeserwa mitombo yakasiyana-siyana iyo inopiwa varwere vanenge vanyorerwa nadhokotera.

ZviBhedhlera zvega zvega zvinotarisirwa kuvawo zvine mbatso dzinoita zvekuchengeta pamwe chete nekutengesa mitombo kuti vanthu vaiwane nyore.

Muzvibhedhlera mune mbatso dzakaiswa mibhedha yakawanda ine machira uye mambure inoita kuti varwere vawane pekuzorera mungava yavanenge vachirapwa.

Manesi namadhokotera muzvipatara vane mushando mukuru wekurapa varwere vanenge vauya vane zvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira gomarara.

Zvibhedhlera zvinodetsera maningi kubva kuvana vadoko kusvikira kuvantu vakuru kuti vawaniswe mitombo inovarapa kana vachinge varwara.

Matenda akaita sekhovhidhi akanesa, uye achiri kushungurudza vantu. Naizvozvo, kune zvikwanisiro zvakafanana nezvivhara muromo, zvino kurudzirwa kuti vantu vazvipfeke vachi zvidzivirira kuzvirwere zvakadaro.

Ikodzero yemuntu weshe mukuru kana mudoko, kuti awaniswe mukana wokuongororwa utano uye kupihwa mishonga inodzivirira zvirwere.

Vashandi vemuzvibhehleya vanoita zvokuongorora ngazi nemvura dzemumuviri vachida kuona kuti zvirwere zvirimo ngezviri vanemushando mukuru, kwozoitawo vakuru vakuru vanoita zvekudzidzisa vashandi ava kuti vakone basa ravo.

Zvibhedhlera zvari rongekei mukore unowu nekuda kwekuti kana varwere vasvika avachaneseki uye kutambudzika nekwekuenda nekuda kwekuti zviro zveshe zvaapambene kunobarirwa vana kana kurapwa zviro zveshe zvinenge zvakakombedzwa.

Zvibhedhlera zvinebasa rakakura maningi rekuchengeta vantu vanenge vauya vachirwara vakamirira kutora mitombo yavo pamwechete nekundoongororwa zuva rega-rega nemachiremba.

Zvipatara zvinobetsera maningi pakurapwa kwevarwere vamarudzi akasiyana-siyana. Anosanganisira vantu vakuru vakaremara, uye vanenge vabatwa ngezvirwere zviriko.

Maziso chiro chakakosha kumuntu weshe naizvozvo kune zvirwere zvakaita setsanga izvo zvinogona kurapika kana muntu enda kuchibhehlera.

Vantu vanenge vabatwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira mwoyo vanosungirwa kuenda kunana chiremba uko kwavanodetserwa nekurapwa .

Kune zvirwere zvanesa pasi reshe zvakaita segomarara izvo zvaita kuti vantu vatambudzike asi kune vakadzidzira mushando uyu kuti vantu varapike.

Mukudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana, vantu vanokurudzirwa kuti varye michero yamarudzi akasiyana, uye nyama, kana mafuta.

Nekuda kwemishina yavako mukore uno pamwechete nemadhokodheya akadzidzira mushando wavo zvirwere zvakashatisisa zvakaita segomarara zvakirapika vantu vachitopora.

Madhokodheya namanesi muzvibhehleya varikuita mushando mukuru wekurapa varwere vanenge vasangana nedambudziko rakaita segomarara.

Zvirwere zvanesa pashi reshe rino sanganisira gomarara zvava kurapika mukore uno kubudikidza madhokodheya akaita tsvakurudzo uye kufunda pamusoro pezvirwere zvakadaro.

Madhokodheya pamwe chete namanesi avo vanoshanda mumbatso dzinoitwa nezvekuongororwa kwengazi kana mvura dzemwiri vanofanira kuva vakachengetedzeka kubudikidza nekupfeka magurovhusi nehembe dzakadaro.

Zvibhehlera zvine basa rakakura rekurapa varwere. Naizvozvo kune michina yavako inoshandiswa pakuongorora ngazi nemvura dzemumuviri uchida kuonekwa zvirwere zviri munyama.

Mishini yemukore uno irikuita kuti basa rireruke muzvibhedhlera. Pakuti madhokotera vakushandisa mushini iyi pakuongorora zvirwere, uye kuti vangazvirapa sei.

Mushando wehuremende pamwechete nevanoidetseredza kuona kuti zvibhehleya zvawaniswa zvikwanisiro zvekushandiswa pakuongorora kwezvirwere ,zvikwanisiro izvi zvinosanganisira zvihlayo michina nemakombuta.

Zvibhedhlera zvega-zvega, namamwe mapazi akazvimiririra, vane mphatso dzinoita zvokuongororwa kwengazi, uye mvura dzemuviri, kuchitariswa zvirwere namarapirwe azvo.

Zvibhehlera zvega zvega zvinembatso dzinoitwa zvekuoongororwa kwengazi pamwe chete nemvura dzemumuviri vachiona kuti munezvirwere zvakaita sei uye kuti zvingarapika sei

Zvibhehlera zvega zvega zvine mbatso inoona ngezve kuongororwa kwengazi pamwe chete nemvura dzemuviri kuchionekwa kuti mune zvirwere zviri uye marapirwe azvo .

Zvibhedhlera zvega-zvega, zvine mhatso dzakagadzirwa idzo dzine mushando vakanyanya. Vekuongorora ngazi pamwe chete nemvura dzemumuviri vantu vachibetsereka pakurapwa.

Mishina yavako mukore uno yadetsera maningi muzvibhedhlera pakuti vashandi kana madhokotera vanowana zvikwanisiro zvekuti vagone kuongorora nekurapa zvirwere.

Zvibhedhlera inzvimbo inodetsera maningi kunyanya vanenge vasangana neurwere nekuti zvibhedhlera zvinovhurwa nguva yega yega mangwani masikati pamwechete nepakati peusiku.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine vashandi vakadzidzira basa rekuoongorora ngazi pamwe chete nemvura dzemumuviri vashandi ava vanopfeka hbe dzinoita kuti vadziviririke pakushando wavo.

Ikodzero yemadzimai eshe achirikuita zvekubara kuti vawaniswe mukana wekudzidziswa mayererano nekurera vana pamwechete nekuzvidzivirira nezvirwere.

Ikodzero yemadzimai kuti vawane mukana wekuongororwa utano hwavo mairirano nekutakura mimba pamwechete nekubara vana.

Vashandi vemuzvibhedhlera kunyanya vaya vanoita zvekuongorora ngazi kana mvura dzemumuviri, vanosungirwa kuva vakachengetedzeka kuburikidza ngehembe nemagurovhosi uye zvivhara muromo.

Mushina yavako mukore uno wabetsera maningi kuzvi bhehlera paku ongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvino sanganisira mabhi pii neshuga .

Zvava nyore kunyanya kumadzimai kuona kuti vazvitakura here kuburikidza nemishina yavako inoita kuti kana vaishandisa inovataridza kuti vane mimba here.

Mushando wehurumende pamwe chete namapazi, anoyidetseredza kuwona kuti muzvibhedhlera mune zvikwanisiro zvakakwana ere, zvinosanganisira chimovha chekuhambisa mitombo.

Zvibhehlera zvega zvega zvinosungirwa kuva zvine zvikwanisiro zvinoita kuti zvidetsere vashandi kunyanya pakuhambiswa kwemitombo kubva mubhedha kusvika kune imwe kunenga kune varwere.

Mishini yakawanda yavakushandiswa muzvibhehlera zvinoita kuti zvidetsere madhokodheya pakuongororwa uye pakuziva kuti zvirwere zvorapika sei.

Kune mishina midoko inoshandiswa pakuongororwa kwemuviri kuchitariswa zvirwere zvinosanganisira maBP, kupisha kwemwiri.

Kune michina iri kushandiswa muzvibhedhlera inodetseredza pakuti muntu vega-vega anenge asvika pachipatara azikanwe, uye mifodho yavo itorwe.

Mitombo yakakosha maningi muzvibhedhlera ,nayizvozvo inofanirwa kuva yakachengeteka kubudikidza nezvikwanisiro zvinoyita kuti isatondora kana kupisha.

Mitombo inowanika muzvibhedhlera yakachengetedzeka zvakanaka kubudikidza nepainoiswa panosanganisira muzvibhagidhi mumabhokisi uye muma bhodhoro.

Kune zvikwanisiro zvakagadzirwa kuti zvibetsere vantu vanenga vasangana nenjodzi yakaita sekuguka maoko kana marenje. Iyo inotengeswa kumhatso dziya dzinochengeta nekutengesa mushonga.

Njodzi chiro chinoitika chero nguwa asi kune zvikwanisiro zvakagadzirirwa kuti kana muntu aguma murenje kana muoko unokwanisa kurapika.

Kune michina inoshandiswa namanesi uye madhogodheya. Kuterera kuti ngazi irikuhamba zvakanaka ere kana kuti hana iri kurova zvakanaka ere.

Zvibhedhlera zvingave zvevantu veshe kana zviya zvevantu vashoma zvine zvikwanisiro zvakaita semishina iyoo inoita kuti vantu vagare vachi ongororwa uye kurapwa.

Mishina yechimanje manje yavako yadetsera zvakanyanya pakuongororwa kwezvirwere zvinosanganisira mabhipi, shuga nezvimwe zvirwere zviri munyama.

Kurapwa kwe zvirwere zvakasiyana siyana muzvibhedhlera zvava nyore nekuda kwemishina iriko yaakuita kuti muntu aongororwe uye aonekwe marapiro.

Kune mishina yakagadzirirwa pakuongorora zvirwere zvinosanganisira mabhiiphii vanashuga. Naizvozvo ikurudziro yemuntu weshe, kuti apote achiongororwa zvirwere izvi.

Mushando wehurumende kuona kuti muzvibhedhlera muwaniswa zvikwanisiro zvinoita kuti madhokotera adetsereke kunyanya pakuvhiya varwere.

Kune zvikwanisiro nevakuwara kana vakaremara zvakaita semadondoro zvinowanikwa muzvibhehlera kana kumbatso dzinoita zvekutengesa mitombo.

Kune madhokodheya akadzidzira mushando une maererano neutano hwemazino avo vanoita mushando wekuchenesa kana kuisa rimwe zino rinenge rabva.

Zvibhedhlera zvinemushando mukuru wekurapa varwere vemarudzi akasiyana-siyana. Vamwe vacho ndivo vanenge vechida kuvhiiwa kuchishandiswa zvikwanisiro zvinosanganisira zvigero netsono.

Zvibhehleya uye nembatso dzinoita zvekutengesa mitombo zvavakuwanisawo zvikwanisiro zvinoita kuti vantu vanenge vakuwara kunyanya mirenje vaone zvinobadetseredza pakurapwa kwavo.

Zvipatara zvava kuwaniswawo zvikwanisiro zvinoita kuti varwere vadetsereke zvinosanganisira pekugara pajagadzirirwa varwere.

Zvirwere zvakawanda zvavakurapika mukore uno nekuda kwekuti kwavanemishini inoshandiswa pakuongororwa kwezvirwere uye kuziva kuti zvorapwa sei.

Muzvibhedhlera zvega-zvega, zvingave zvidoko kana zvikuru, mune mhatso dzinoita zvekuongororwa kwengazi kana mvura dzemumuviri, zvichionekwa kuti mune zvirwere here.

Mishina muzvibhedhlera yadetsera maningi, pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana kuchizionekawo marapirwe angaita zvirwere izvozvo.

Kune zvimovha zvinoitwa zvekusundwa zvinoshandiswa namanesi madhokodheya pakuhambisa mitombo kubva pamubhedha uchienda kubva pamubhedha.

Kune mishina mikuru nemidoko inoshandiswa muzvibhedhlera pakuongororwa kwamaBp, ngazi nezvimwe zvakasiyana-siyana.

Kune zvikwanisiro zvakagadzirirwa vantu wanenge wakuwara zvakaita semidondoro. Izvo zvinowanikwa muzvibhedhlera kana kuya kunoitwa zvekuchengeta nekutengesa mitumbu.

Zvikwanisiro zvikawanikwa muzvibhedhlera zvinobetsera madhokotera pamushando wawo, zviwanikwa izvi zvinosanganisira zvigero, mapanga, tsono izvo zvinoshandiswa pakurapwa kwavarwere.

Zvipatara zvativandudzikei mukore uno, kuburikidza nezvikwanisiro zvaveko, zvinosanganisire zvemagetsi nezvekurongedzera mitombo.

Maemere ekubanze akaita sechando, anokonzera kuti vantu vakosore. Naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa inoita kuti kukosora kupera.

Kune mitombo yakagadzirirwa vana vadoko uye vantu vakuru inoshandiswa pakuderedza marwadzo akaita semundani kana kutemwa nemusoro.

Kune mitombo yakagadzirirwa kuti idetseredze pakushambidzika kwemuzvimbuzi, kuti vanthu vave vakadziviririka kuzvirwere, zvakaita samanyoka.

Mitombo yakasiyana-siyana yakagadzirwa kuti idetsere vantu vanenge vasangana nedambudziko rourwere. Imwe yacho inoita zvekudonhedzerwa, imwe ndeyekumwa.

Mwana kana achinge abarwa, anowanza kuita dambudziko remundani. Naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa kuderedza marwadzo emundani, kunyanya kuvana vadoko.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa kuti idetseredze pakurapa pamwe chete nekupodza marwadzo dzinosanganisira dzokumwa kana dzokuzora.

Kune maphirizi amarudzi akasiyana siyana akagadzirirwa kuti adetsere pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana zvinoshanganisira mundani, mushana kana musoro.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa vana vadoko kuti ivarape kana vachinge varwara inosanganisira yekuzora imwe yacho ngeye kumwa.

Kwava nemitombo yakawanda uye yakasiyana -siyana inorapa zvirwere zvamarudzi imwe yacho ndeyeumwa imwe ndeyekuzora.

Kune mitombo yaka wanda yakagadzirwa inoita kuti irape pamwe neku deredza marwadzo inosanganisira ma pirizi uye mishonga yokumwa.

Chando namamwe mamiriro ekubanze, anokona kudayidza zvirwere zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira kukosora nayizvozvo kune mitombo yakagadzira kudetsera vantu vanenge vayita chikosoro.

Mitombo yakawanda inowanika kuzvibhehleya imweyacho inowanikwa kuya kunoita zvekuchengeta uye kutengeswa kwemishonga imwe ndeyekumwa kwozoitawo yekuzora.

Mitombo yaka siyana siyana yaka gadzirwa kuti irape zvi rwere zve mhando dzaka siyana ino sanganisira yokumwa imwe yacho ndeye kuita zveku baiwa.

Mishonga yakasiyana-siyana yavakuwanikwa muzvibhehlera pamwechete nekumbatso dzinoita zvekuchengeta nekutengesa mitombo. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi uye mishonga yekuzora kana kumwa.

Kune mitombo yakawanda, yakagadzirwa kuti idetseredze pakurapwa kwezvirwe zvakasiyana-siyana ,zvinosanganisira a shuga mabhiphi.

Kine mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti ideredze marwadzo uye kurapa zvirwere zvakasiyana siyana imwe ndeye kumwa kwozoitawo yekubaiwa majekiseni.

Mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti iite basa rwkurapa uye kunyaradza marwadzo imwe yacho inoita zvekumwiwa imwe ndeye kubaiwa kwozoitawo imwe yekuzira.

Kune mushonga yakawanda yakagadzirwa mairirano nekurapwa kwezvirwere imwe yacho inoita zvekuzorwa koita imwe yekufuridzirwa imwe ndeye kumwa.

Kubudikidza ngemushina yavako mukore uno makwenzi agara achishandiswa semitombo avekuhlanganiswa nezvimwe zviro achigadziriswa mitombo yemikore uno inorapa zvirwere.

Kunemitombo yakawanda yakagadzirwa kuti ite mushando wekudetseredza zvinenge zvichishoterera mumwiri zvakayita sengazi inenge yawoneka kuti ishoma.

Kune mitombo yakawanda inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere inosanganisira yokumwa iyo inoshandiswa pakudzivirira uye kurapa zvirwere zvakaita somundani.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa kurapa zvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira mapirizi imwe ndeyekumwa koitawo majekiseni.

Kune mitombo yakawanda yava kuwanikwa kubva muzvibhedhlera kana kumbatso dziya dzinoita zvekuchengeta nekutengesa mitombo. Mitombo iyi imwe yacho ndeyekuzora kana yokumwa.

Misonga yakagadzirwa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana inosanganisira mapirizi imwe ndeyekumwa kozoitawo inoita zvekutsengwa.

Kune mitombo yakawanda inogadzirwa neuchi inorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira gotsorwa kana besha.

Mitombo yakawanda yavakuwanikwa nyore muzvibhedhlera pamwe nekumhatso dzinoita zvekuchengeta pamwe nekutengesa mitombo.

Kune mitombo yakagadzirwa kubudikidza nemishina yavako mukore uno. Inosanganisira maphirizi imwe ndeyekumwa pozoitavo yekuzora.

Mumuromo munogona kuyita hutachiwana, kana muntu akasakwesha zvakanaka mazino, naizvozvo kune mitombo yakagadzirira kudzivirira nekuuraya utachiwana.

Madziso anogona kupota achimborwadza pamwe achiita kuvava kana kusosona naizvozvo kune mitombo yakagadzirirwa kufonhedzera maziso kana achinge achirwadza.

Mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana yakagadzirwa navana mazvikokota, imwe yacho ndeyekumwa, imwe ndeye kubayiwa kozoyita imwe yekuzora.

Kunemitombo yakawanda yakagadzirwa kudzivirira uye kurapa zvirwere zvinosanganisira madziso, nzeve, mundani, musoro kana magodo.

Mitombo yekurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana yati tekeshere imwe yacho inoitwa zvekumwa poita mapirizi poitawo majekiseni.

Kune mhando dzakasiyana-siyana dzemitombo yakagadzirirwa kurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana. Imwwe yacho ndeye kuzora pozoita imwe yekumwa.

Zvirwere zvine chekuita nemupfungwa zvanesa pasi reshe. Naizvozvo kune vantu vakazvipira vakadzidzira mushando uyu, kudetsera vanenge vasangana nedambudziko rehutano hwemupfungwa.

Kune zvibhedhlera zvakagadzirirwa vantu vanenge vapindana nedambudziko rehutano hwemupfungwa naizvozvo vantu vakadaro vanokurudzirwa kuenda vachindorapwa kudzimba dzakadaro.

Zvirwere zvine chekuita nepfungwa zvati wandei mukore uno naizvozvo kune mbatso dzakagadzirirwa kubetsera vantu vanenge vasangana nedambudziko repfungwa .

Kune mihlangano mikuru inopota ichiitwa kuchidzidziswa maereano nehutano hwamadzimai navana vanenge vabarwa vachidzidziswa mabatirwo uye machengeterwo evana.

Kune vashandi vakazvipira pakuongororwa kwevana kwevana vanenge vabarwa uchiona kuti vane utano hwakanaka here uye kupiwa mishonga inovadetseredza pakukura.

Ikodzero dze mwana wega wega kuty awaniswe mukana weku pota achi ongororwa nama dhokoteya vachi tarisa zvirwere zvino bata vana vadoko uye kurapwa kwazvo.

Mushando wehurumende namapazi anodetseredza kuona kuti chikamu chezvevana chawaniswa zvikwanisiro zvinosanganisira mibhedha nemidhuri.

Kune mihlangano inopota ichiitwa vantu vachidzidzisana maererano nezveutano hwevana zvinoita kuti pave nepundutso pakudzivirirwa kwezvirwere zvevana.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine Bazi rinoona nezvevana naizvozvo kune zvikwanisiro Zvinoita kuti vana vawane pekutambira vachirapwa.

Ikodzero yemwana vega-vega kuti kana achinge abarwa aende kundoona ana chiremba. Uku kwanonobaiva manjekiseni anodzivirira zvirwere zvinobata vana vadoko.

Ikodzero yemwana weshe kuti kana achinge abarwa awaniswe mukana wokuenda kunamadhokodheya kuti adziviririke kuzvirwere zvinobata vana vadoko.

Hurumende yakabatana nemamwe mapazi ezveutano inebasa guru rokuona kuti madzimai navana vakachengetedzeka kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana.

Mushando wehurumende pamwechete nemapazi anodetseredza munyaya dzehutano kuona kuti zvirwere zvavana vadoko zvadzivirirwa ere uye mamai akachengeteka here munyaya yezvehutano.

Zivo chiro chakakosha maningi. Naizvozvo vebazi rezveutano vanopota vachidaidza vana mazvikokota munyaya idzi vanonyora pamwechete nekuita tsvakurudzo yezvirwere zvakasiyana siyana.

Ikodzero dzavana vaduku kuti vange vachiwana mitombo inovarapa naizvozvo kune bazi rinoona nezvekurapwa uye kuchengetedzwa kwevana vadoko muzvibhehleya.

Kune vashandi mubandiko rezveutano vakazvipira kuhamba muntaraunda vachidetsera vana vadoko kuvarapa uye kuvapa mishonga inodzivirira zvirwere.

Zvibhehlera zvine mushando mukuru wekudetsera vana vadoko kuti vave vakachengeteka uye vave neupenyu kubudikidza nekuvarapa.

Zvibhedhlera zvega zvega zvineo bandiko rinoona nezvevana vane mitezo yakaremara vachidzidziswa pamwe chete nekurapwa zvirwere zvakatsaukana.

Kuti zviro zveshe zvihambe zvakanaka pane vantu vanotozvipira mishando yavo iite zvakanaka. Muzvibhedhlera mune vashandi madhokodheya nemanesi vanoita mushando mukuru wokuti vantu varapwe.

Vashandi vanoshanda muzvibhedhlera vane mushando mukuru wokuonq kuti varwere varapwa ere uye vawaniswa mitombo inoita kuti vadetsereke uye vapore.

Madhokodheya namanesi muzvibhedhlera vanoita mushando wakanaka maningi wekurapa varwere kubudikidza neruzivo rwavakawana vachidzidzira mushando uyu.

Kune matenda akashatisa uye anotapuriranwa naizvozvo madhogodheya navashandi vemuzvibhedhera vanokurudzirwawo kuti vave vakadziviririka kubudikidza nekupfeka hembe dzekudzivirira.

Kuna vana muzvina fundo vaka zvipira kuti vadzidzisewo vamwe vavo ku bandiko re zveutano kuti vave vane ruzivo rweku rapa.

Kune vashandi vakazvipira kuenda kuchikora kwemakore akawanda vachizoshanda muzvibhedhlera vachiongorora zvirwere uye kurapa varwere.

Madhokodheya namanesi vantu vakatora makore akawanda vachidzidzira mushando wavo wokurapwa varwere vachishandisa mitombo yakasiyana siyana.

Kunamapazi anodeseredza hurumende pakuona kuti mushandi wega wega wapuwa ere ruremekedzo rwaanofanira kuhinwa navakuru vake.

Kune vashandi vakazvipira kuenda kuchikora kuti vadzidzire kushanda mumovha dziya dzinotwara vantu vanenge varwarisa kana vakuwara dzichivaendesa kuchibhedhleya.

Madhokodheya namanesi vanotora nguva yavo pakudzidzira mushando unoita kuti vazova nyanzvi pakurapa varwere vemarudzi akasiyana siyana.

Machiremba namanesi muzvibhedhlera vakadzidzira mushando vavo naizvozvo varwere vane mukana vakakura vokuti varapwe uye vachipora .

Kune vantu vakadzidzira mushando mubandiko rezveutano varipo kuzodzidzisa uye kupa mitombo kuvantu vanenge vauya vachida kurapwa.

Muzvibhedhlera mune vantu vakadzidzira mushando wavo kwamakore namakore naizvozvo vashandi ava vakaita semadhokodheya vane ruzivo rwakanyanya mayererano nekurapa varwere .

Mbatso dzinoita zvekuchengeta pamwe chete nekutengesa mitombo zvine basa rakakura rekuona kuti mitombo yemarudzi akasiyana inowanikwa here nguwa dzose.

Ingava nguvanyi mangwanani masikati kana pakati pehusiku mbatso dzinoita zveku tengesa mitombo dzinenge dzaka vhurwa kuitira kuti vantu vadetsereke pakuwana mitombo.

Kwava nemitombo yakawanda yakasiyana siyana, imwe ndeyekuzora, imwe ndeyekumwa, imwe ndeyekuita zvekubaiwa yeshe ichirapa zvirwere.

Mhatso dzinota zvekuchengeta pamwe chete nekutengesa mutombo yemarudzi akasiyana -siyana. Inobetsera zvakanyanya pakuvanikwa kwemitombo inorapa zvirwere.

Mitombo yakawanda yava kuwanika nyore mumbhatso dziya dzinoita zvekuchengeta pamwe chete nekutengesa zvinova zvichidetsera maningi vagari vemuntaraunda kana vachinge varwara.

Mishonga yavakuwanikwa muzvibhehlera pamwechete nembatso dzinoita zvekuchengeta uye kutengesa mitombo naizvozvo zvirwere zvava nyore kuti zvirapike.

Kune vashandi vakazvipira kuite mishando yavo nemazvo, naizvozvo mumhatso dziya dzinoita zvekuchengeta pamwe nekutengesa mitombo mune vashandi vakadziidzira mushando wavo zvakanaka.

Muntu unotenderwa kuti atenge mitombo mumbatso dziya dzinoita zvekuchengetwa nekutengeswa kwemishonga muntu anenge akanyorerwa mutombo yekuti arapwe namadhokotera.

Mitombo yakasiyana siyana yava kuwanikwa muzvibhedhlera pamwe chete nemhatso dziya dzinoita zvekuchengeta uye kutengesa mitombo yakasiyana siyana .

Mphatso dzinoita zvekuchengeta pamwe chete nekutengesa mitombo, dzinobatsira zvakanyanya, pakuwaniswa vagari mitombo ,chero nguva hayo.

Mitombo yakawanda yakagadzirirwa kuti vantu vadetsereke pakurapwa kwezvirwere. Imwe yacho inoita zvekumwiwa, imwe inoita zvekuzorwa.

Mitombo yakasiyana-siyana yakagadzirirwa kurapwa kwezvirwere zvakatsaukana inowanikwa kuzvibhedhlera uye kumbhatso dziya dzinoita zvekuchengeta nekutengesa mishonga.

Mitombo yati tekeshe kunyanya kumhatso dziyandzinoita zvekuchengeta nekutengesa mushonga mutombo iyi yakasiyana siyana imwe ndeyekumwa imwe ndeyekuzora imwe ndeye kusvada.

Mbatso dzinoita zvekuchengeta pamwe chete nekutengeswa kwemitombo dzinobetsera maningi nekuti inonwaisa vantu mishonga chero nguwa hayo kubva makuseni toti masikati.

Kwava nemitombo yakasiyana siyana yakagadzirirwa kurapwa kwezvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira maziso, mundani nemusoro.

Mbatso dzinoita zvekuchengeta pamwechete nekutengesa mitombo dzine mushando mukuru wekuwanisa vagari mitombo yakasiyana siyana kana vechinge varwara.

Zvirwere zvagara zvichi nesa antu na izvozvo kune mitombo yaka gadzirwa kuti idetseredze ku poresa uye kunyaradza marwadzo naizvozvo muntu weshe une mukana wekuwana mutombo.

Ntaraunda yega yega unosungirwa kuti ive nechibhodhlera chekuti vantu varumbe kana vechinge varwara zvibhedhlera izvi zvinoshandidzana zvakanaka nembatso dzinoita zvekutengesa mitombo.

Mitombo yakawanda irikuwanikwa mbatso dziya dzinoita zvekuchengeta mekutengeswa kwwmitombo naizvozvo muntu weshe unemukana wekuenda achinotenga mitombo iyi.

Mitombo yekurapa zvirwere zvakasiyana siyana hava kurwapwa nyore kuzvibhedhlera pamwe chete nekumbatso dziya dzinoita zvokutengesa uye kuchengeta mitombo.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti idetsere antu kana achinge arwara pakuita kuti jnoita kuti marwadzo ati dererei.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvakagadzirwa mitombo inozvirapa mitombo iyi inowanikwa munzvimbo dziya dzinoita zveku tengeswa mutombo.

Mukaka womumagaba unodetsera maningi pakudetseredza kuwaniswa kwevana chikhafu chakakwana. Naizvozvo, vabereki vano kurudzirwa kuitenga.

Kune mitombo yavakuwanikwa kudzimba dziya dzinoita zvekuchengete pamwe chete nekutengesa mishonga iyo inebasa rekudetseredza pahutano hwemumuviri.

Mitombo inorapa zvirwere zvakasiyanasiyana yati tekeshe imwe yacho tinoiwana mushango kwozoita imwe inotengeswa mudzimba dziya dzinoita zvekuchengeta nekutengesa mitombo.

Muntu kana achinge arwara, unoyenda kuchibhedhlera. Uko, kwanondo wungururwa namanesi, ozonyererwa mutombo wokuti andotenga, kumbatso iya inoita zvokutengesa mitombo.

Gosorwa pamwe chete nezvimwe zvirwere zvinokonzerwa nechando zvakashata maningi naizvozvo kune mitombo yakaita savana fevhekisi yakagadzirirwa kudzivirira uye kurapa zvirwere zvakadaro.

Mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana, inosanganisira imwe yekumwa, imwe yokutsenga, imwe yekusvada, imwe yekuzvibaya.

Ndaraunda yega-yega inosungirwa kuti iwanise vanouya pairi mvura yakachena yekuti vageze maoko zvinoita kuti vadzivirike ku zvirwere.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti aziye paamire, maererano nezveutano hwake, kuti azvidzivirire pamwe chete nokuwana mishonga kana ane chirwere.

Mushando vehurumende pamwechete nemapazi anobetseredza munyaya dzehutano. Kupota vachipinda muvantu vachivapa chenjedzo naererano nezvirwere zvirikumuka, uye kudzivirirwa kwazvo.

Mushando wehurumende pamwe chete nemapazi anoidetseredza kupota achiita mihlangano ine chekuita nekupinda muanhu achivadzidzisa maererano nezvirwere uye kudzivirirwa kwazvo

Mushando wehurumende pamwe chete nemapazi anechekuita nezveutano kuti vapote vachipinda muantu vavhivaongorora zvirwere zvakasiyana siyana.

Mushando wehurumende pamwe chete namapazi, munyaya dzezvewutano kupota vachihlanganisa vantu, vachivadzidzisa mayererano nezvirwere zvirikumuka, pamwe chete nekuzvidzivirira.

Ikurudziro yemugari weshe wemunyika kuti ave neruzivo maererano nezveutano kuchishandiswa zvinyorwa zvakaita samabhuku.

Kudzidziswa kwezvirwere zvakasiyana-siyana, uye madzivirirwo azvo kwava nyore mukore uno. Kubudikidza kwezviro zvakaita semitambo iyo yakutwa vantu vachitodzidziswa maererano nezvirwere.

Mushando wehurumende pamwe chete nemapazi anodetseredza kupota vachisanganisa vantu navashandi vachivadzidzisa maererano nezvirwere zviri kumuka pamwe nekuzvidzivirira kwacho.

Hurumende pamwechete namapazi anoidetsera vanoita mushando mukuru wekupota vachihlanganisa vanthu vachivadzidzisa uye kuvachenjedza pamusoro pematenda ari kumuka.

Kuchenjedza vantu chiro chakakosha maererano nezveutano naizvozvo kune vantu vakazvipira kupota vachipinda muantu vachivadzidzisa maererano nezvirwere uye kudzivirirwa kwazvo.

Ufumi hwenyika yega yega hunoonekwa nokubudirira munezveutano kwevanhu vayo. Naizvozvo, hurumende nemapazi anoibetseredza vanoita mihlangano ine chokuita nekudzidzisana maererano nezvirwere uye kudzivirirwa kwazvo.

Mushando wehurumende pamwechete namapazi anoidetseredza kupota vachiunganidza vantu vachivaongorora hutano hwomiviri hunosanganisira mabhipi , shuga nezvimwe zvakadaro.

Vashandi mubazi rezveutano vane mushando mukurutu welupota veihlanganisa vantu vachivadzidzisa mayererano nekudzivirirwa kwezvirwere zvakasiyana siyana.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ave neruzivo maererano nezveutano hwapabonde. Naizvozvo muntu weshe une mukana wekuenda kumbatso idzi achidzidziswa.

Kune mapazi munyaya dzezveutano vakazvipira kuona kuti vanasikana vawaniswa zvikwanisiro yere zvinovabetseredza panguva yavo zvakaita samabhurugwa nedonje .

Madzimai anomushando mukuru wekukudza nyika kuburikidza nekubara vana vanozoita kuti kuve nevatungamiriri venyika mune ramangwana .

Hurumende pamwe chete namapazi anoidetseredza vane mushando mukuru wekutsvaga zvikwanisiro zvakaita sedonje izvo zvinodetsera vana sikana.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ave nemukana wekuwana zivo mairirano nezveutano hwapabonde kuti vantu vadzivirire zvirwere zvinotapurirwana .

Kurya kune utano kunosanganisira makabichi, matomatisi, hanyanisi nezvimwe zvakadaro zvinobetsera maningi pakuona kuti hutano hwavandudzwa here.

Ikodzero yamadzimai kuti vawaniswe mukana weruzivo mairirano nezveutano wapabonde uye kurera vana vavanenge vabara.

Kune michina yakagazirwa inobetsera madzimai kuti vaone ana vabata mimba zvichiita kuti vave neruzivo mairirano nezvavari.

Vana vavakudzidziswa maererano nezveutano hwemumuviri kubudikidza nemabhuku uye vantu vakadzidzira mushando uyu.

Vanasikana vano kurudzirwa kuva vaka chengeteka pa hutano hwe sika rudzi yavo naizvozvo vano kurudzirwa kuwaniswa zvikwanisiro zvino sanganisira zvivhara ngozi ne donje.

Ikodzero dzavantu kunyanya vati kurei kuti vawane dzidziso maererano nehutano hwepabonde kuitira kuti vadzivirire zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitambo yakakoshera muntu wese kubva kumwana mudoko kusvikira kuvakuru naizvozvo kune mitombo yakagadzirirwa kuti irape avo vanenge vakuwara.

Vanoita mitambo yakasiyanasiyana vakomborerwa mukore unowu nekuti vavewo nemitombo pamwechete nemishina inovabatsira kana vachinge vakuvara.

Kuna manesi namadhokodheya, akadzidzira mushando wekurapa vantu vanenge vakuvara, vakayita sevatambi vemitambo yakasiyana-siyana.

Mitambo yakasiyana siyana inoitwa navantu vemazera eshe zvichiita kuti vakure vaine mwiri yakagwinya vamwe vachitowana cheuwiri kuburikidza nemitambo iyi.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa vantu vane chekuita nezvemitambo yakasiyana siyana kuti vadetsereke kunyanya kana vachinge vakuwara .

Mitambo yakanaka maningi pakuita kuti muntu unokura akagwinya naizvozvo kunokurudzirwa kuti vatambi vamwe mvura yakawanda.

Mitambo inodetsera zvakanyanya kubva kuvana vadoko kusvikira kuvantu vakuru nokuti inogwinyisa mwiri, asiwo pane njodzi dzinosanganikwa nadzo dzakaita sekuguka muoko kana kuguka murenje. Naizvozvo vakuwara vanogona kurapwa.

Mitambo yakakoshera kuvantu veshe kubva kuvana vadoko kusvikira kuvantu vakura. Naizvozvo muntu veshe unokurudzirwa kupota achiita mitambo yekugwinyisa mwiri.

Michina yakaita semakhombiyuta kana mafoni inodetsera maningi muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana zvakaita semundani, musoro nemusoro.

Kubudikidza nemichini yaa kuwanikwa muzvibhedlera zvirwere zvanesa pashi reshe zvakaita segomarara zvakurapika kubudikidza nemichini.

Kune michina yakawanda yakagadzirirwa kuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira shuga, kupisha kwemiiri kana mabp.

Mishini yakuita kuti basa rireruke muzvibhedhlera nekuti inoita kuti kuongororwa kwezvirwere kuve nyore uye kuti zvorapwa sei .

Michina yakaita semafoni yadetsera maningi mukuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa michina yamagetsi iyi zvinoita kuti zvirwere zvionekwe munyama

Kune michina yavako muzvibhedhleya ine basa guru rekudetseredza kunyanya kunamachiremba pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa michina yakadaro.

Mishina yakaita semafoni yakudetseredza zvakanyanya muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana uye madzivirirwe azvo.

Kune mishina yakawanda iri kuwanikwa muzvibhedhlera inodetsera pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa michina yakaita semafoni nemakombiyuta.

Mishina yavakuwanikwa muzvibhehlera iyo inoshandiswa pakuongorora pa kupisha kwemwiri shuga, maBp uye ngazi.

Mitombo yakasiyana-siyana inogadzira kubva muzvivanikwa zvinomera, zvinosanganisira mapundo, makwenzi kana miti kuchishandiswa mashakani kana maruva.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo makwenzi uye miti iyo irikushandiswa semitombo inorapa zvirwere.

Mitombo yechinyakare inobva muzviwanikwa inodetsera maningi pakurapwa kwezvirwe zvakasiyanasiyana kuchishandiswa mashakani namaruva.

Zvi wanikwa zvino mera zvakaita se mapundo makwenzi kana miti zvine mishando mukuru paku gadziriswa kwe mitombo kuchi shandiswa mashakani kana maruva.

Mitombo yechinyakare inodetsera zvakanyanya kurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana imwe yacho inoiswa mutii imwe inochwanyachwanya yoomeswa yoshandiswa semushonga.

Vakuru vedu vanga vakangwara maningi pakuziya mitombo inowanikwa mushango inodetsira pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvino sanganisira mundani.

Kune miti yakasiyana siyana inoshandiswa semutombo unorapa zvirwere zvakasiyana siyana uchishandiswa mashakani kana makwande.

Mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa imwe yacho inoita zvekuomeswa. Imwe inoryiva yakadaro yose ichirapa matenda akasiyana-siyana.

Kubva makare nakare, mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa kubudikidza nezviwanikwa zvinosanganisira mapundo nemiti kuchishandiswa mashakani, makwande uye maruva.

Makwenzi agara achishandiswa pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana-siyana mukore uno. Ava kuvandudzwa kubudikidza nemishani yavako kuchigadzirwa mitombo inorapa zvakasiyana-siyana.

Mitombo yechinyakare yakushandiswa mukore uno zvichidhibaniswa ne zvimwe zvakasiyana siyana kuchigadzirwa mitombo yekuzora kana yekumwa.

Mitombo yechinyakare inogadzirwa kubva mumakwenzi aksiyana- siyana. Imwe yacho inoita zvekuomeswa, otswanya tswanya ichiiswa mumvura ichiita zvokumwiwa

Zviwanikwa zvinomera, zvinemushando mukuru pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana, inorapa matenda. Imwe yacho ndeyekumwa, imwe ndeyekuzora.

Zvi wanikwa zvino mera zvino sanganisira ma pundo zva detsera maningi paku gadzirwa kwe mitombo yaka siyana siyana zvichi shandiswa mashakani kana maruva.

Zviwanikwa zvinomera kusanganisira makwenzi mapundo uye miti inoshandiswa pakugadzirwa kwemitombo yekurapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Kunemitombo yakawanda yakagadzirwa kuti idetsere vantu vanenge varwara nezvirwere zvinosanganisira mundani ,musoro, nzeve ,kana kuti makumbo.

Ruzivo rwemitombo yechinyakare rwunodetsera pakuwaniswa kwemitombo inorapa zvirwere zvakasiyana -siyana zvakaita samanyoka uye misoro.

Kune mitombo yakawanda iyo yechinyakare inoshandiswa pakurapa kwezvirwere zvinosanganisira tsangamidzi, mashakani, maruva nemimwe midzi yakasiyana siyana.

Kune mitombo yagara ic hishandiswa kubva kare yava kudhimaniswa nezvimwe zviro kubudikidza nemishini kuchi gadzirwa mapilizi.

Mbiti yakawanda inemishando mukuru yekugadziriswa mitombo yekumwa. Mbiti iyi inosanganisira migwavha, mipopo, mikhothopeya, neimwe yakadaro.

Kune mitombo yakawanda inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvakaita segavakava iro ririkugadziriswa mitombo yokumwa kana yokuzora.

Mitombo yechinyakare yakanakira kuti haidhuri uye inowanikwa peshe peshe kunyanya mushando kana mumunda kuchishandiswa mashakani kana maruva.

Zviwanikwa zvinomera zvine mushando mukuru wekuita kuti mitombo ivepo ,kuchishandiswa mashakani, makwati, maruva kana kuti ntikiti.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira gavakava uye makotopeya zvakushandiswa mukore uno. Kugadzirisa mishonga yekuzora muhope kana mwiri weshe.

Nokuda kwemushina yavako mukore uno ,makwenzi edu akushandiswa pakugadzirwa kwemitombo yakaita samapirizi. Kuchishandiswa mashakani ,midzi kana makwande

Mitombo ine basa rakakura pakudzivirirwa kwezvirwere naizvozvo makwenzi akaita segavakava anogadziriswa mitombo yekuzora kana yokumwa.

Gwenzi rakaita se gava kava rinogara richi detsera zvakanyanya paku gadziriswa kqe mitombo yaka siyana siyana imwe yacho ndeye kuzora kozoita imwe yacho yekumwa.

Zviwanikwa zvinomera zvagara zvichishandiswa semitombo zvichishandiswa mashakani makwande maruva izvo zvinogadziriswa mitombo yekurapa zvirwere.

Zvi wanikwa zvinomera zvakaita se gava kava zvagara zvichi shandiswa so mutombo mukore uno zvavaku hlanganiswa nezvimwe zvinhu zvechi zvino zvino zvichi gadziriswa mitombo yekumwa kana kuzora.

Zviwanikwa zvinomera zvakayita segawa-kawa, zvinobatsira zvakanyanya pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana-siyana, inorapa zvirwere, gawakawa rinoshandiswa pakugadzira mitombo yekudzora kana yekumwa.

Mitombo yechinyakare yakanakire kuti inodetsera pakurapwa kwezvirwere kuchishandiswa mashakani, makwande, maruva kana ntikiti dzacho.

Zviwanikwa zvinomera, zvinosanganisira makwenzi, mapundo, kana miti yagara ichishandiswa pakurapwa kwezvirwere kuchishandiswa mashakani kana maruva.

Mitombo yechinyakare inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera kusanganisira mashakami, midzi ,makwande kana maruwa inoomeswa yogadziriswa mitombo.

Mishonga yechinyakare inowanikwa kubva kuzvirimwa zvinomera zvinosanganisira magavakava neimwe ine mashakani uye maruva anorapa zvirwere.

Mitimbo yechinyakare inebasa guru rekurapa pamwe chete nekunyaradza marwadzo ,kuchi shandiswa mashakani makwati kana maruva.

Zviwanikwa zvinomera zvavakushandiswa semitombo kuchigadziriswa mishonga yekumwa, imwe yacho yava yekuzora vantu vachirapika.

Mitombo yechinyakare inobva muzviwanikwa zvinomera inodetsera zvakanyanya pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana vantu vachitopora.

Mitombo yechinyakare yagara yechidetsera zvakanyanya pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa mashakani mapande uye maruva zvichishandiswa pakurapa.

Zviwanikwa zvinomera zvirikudetsera pakugadzirwa kwemitombo inorapa zvirwere zvinosanganisira mundani uchishandiswa mashakani kana maruva.

Mitombo yakawanda yechinyakare inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvinosanganisira makwenzi mapundo uye miti ichigadziriswa mitombo.

Mitambo yechinyakare inowanikwa kubva kune zvinomera zvakaita sebundo, kana miti uchishandiswa mashakani, makwande kana maruva.

Mitombo yechinyakare yagara ichi betsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa makwande, mashakani uye maruva.

Mitombo yechinyakare inodetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana -siyana kuchishandiswa makwande, mashakani kana maruva.

Kubva makare edu, vakuru vaishandisa mitombo yaiwanikwa mushango, kuchishandiswa mashakani, makwande kana maruva zvichigadziriswa mitombo.

Zvinozikanwa maningi kunyanya kuvanthu vatema kuti vanoshandisa mitombo yechinyakare pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira mundani.

Zviwanikwa zvinomera zvagara zvichidetsera maningi pakugadzirwa kwezvi kwemitombo yakasiyana siyana kuchishandiswa mashakani makwande kana maruwa.

Mitombo yedu yechinyakare yakakosha pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana naizvozvo kune varikuita mushando wekurima mutombo iyi vachitengesa vachiwana cheuviri.

Mitombo yechinyakare inodetsera zvakanyanya pakurapwa kwezvirere zvakatsaukana kuchishandiswa mashakani, mapande kana mhodzi.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetseredza pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa mashakani, makwande, ntikiti kana maruwa.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo makwenzi kanamiti inodetsera pakuwanikwa kwemitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana

Mitombo yechinyakare inodetsera zvakanyanya pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana naizvozvo pane vantu vane ruzivo rwemitombo iyi inowanikwa mushango kana muminda.

Zviwanikwa zvinomera zvinoshandiswa pakuita mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Imwe yacho inoita zvekupiswa, imwe ichimwiwa setii, ichitorapa zvirwere.

Mitombo yechinyakare inodetsera zvakanyanya pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa mashakani kana maruva.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera kunyanya pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana , mitombo iyi inowanikwa mushango kana muminda.

Kubva makare pasi pacharohwa nenyundo mitombo yagara ichishandiswa kubva muzviwanikwa zvinomera zvakaita semapundo kana miti.

Mishonga yechinyakare yagara ichhiwanikwa kubva muminda kana kuti mushango kuchishandiswa mashakani maruva kana ndikiti dzacho.

Kune mapundo kana miti yakawanda inobetsera pakugadzirwa kwemishonga inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana, zvakaita semundani.

Zvivanikwa zvinomera zvakaita semakwenzi zvagara zvichishandiswa mukugadziriswa mitombo yakasiyana-siyana. Inorapa zvirwere kuchishandiswa mashizha kana makwande kana maruva.

Mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa pakudzivirirwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa mashakani, makwati ,maruva uye mhodzi.

Mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa uye mukore uno ichiri kungoshandiswa yakanakira kuti inowanikwa peshe peshe mungava mushango kana mumunda.

Mitombo yechinyakare yakakosha zvikuru pakurapwa uye kudzivirira zvirwere zvamarudzi akasiyana siyana ,naizvozvo kune makwedzi akawanda anoshandiswa somutombo.